Silimiin paɣa nyɛla ŋun ʒi binyɛra gbini tihi ni mori kongili o ka o ningbinkom nyɛ zaɣa piɛli ka o gbibi baaji o nuuni ka so jinjiɛm ŋmaa o pirila namda zaɣa piɛli n ti pahi soɣasi zaɣa piɛli.

Silimiin paɣa n nyɛ ŋun ʒia ŋɔ ka teebuli ʒɛ o tooni ka bindira ti pahi binnyura be teebuli ŋɔ zuɣu tihi tipahi yiya ka di kongili o Silimiin paɣa so ŋun ʒia ŋɔ situra nyɛla zaɣa piɛlli ka zaɣa sabla gabi dinni ka o ye nyingoligu.

Dabba ayi ti pahi paɣa yino n nyɛ bin bɛ duu din dihi naɣachiinsi ŋɔ ka duu maa kama nyɛ zaɣa tankpaɣu ka dabi yino nyɛ ŋun di naɣachiinsi ka o sitira nyɛ zaɣa sabinli ka o yɛ zaɣa piɛlli niŋ di puuni paɣa ŋun ʒɛ bi sani ŋɔ nyɛla ŋun kama nyɛ zaɣa piɛlli ka o kpa tikpara zaɣa piɛlli ka yɛ sitira sabila.

Yiya ti pahi tihi n kuli n kuli lu palani nyela din deegi luɣuli kam yiya maa kama nyela zaɣa piɛla ka tihi maa kala nyɛ zaɣa vakaha ka Palli maa kama nyɛ zaɣa sabla ka teeku nyɛ din ʒen baɣali.

Tan kpaɣu toobu shee tipa nim ayi ti pahi greada shɛli din toori. tan kpaɣu niŋdi tipanimŋɔni. n zɛyaŋɔ tipanim ayimaa kama nyɛla zaɣzɛɛ ka koba nim nyɛ zaɣi sabila.

Gbampiɛlli mini o bia n-ʒia ŋɔ. Bɛ zaŋla binyɛra pa teebuli zuɣu ka teebuli maa kama nyɛ zaɣ' taŋkpaɣu. Binyɛra pa dinni ka di kama nyɛ zaɣ' dozim zaɣ' ʒee nti pahi zaɣ' vakahili ni zaɣ' sabilinli be teebuli maa zuɣu.

Nachimba mini paɣisara laɣim wari kali waa ka di nachiinsi viɛnyɛla. Nachimbila wa waa nti ʒini tiŋa ka paɣisaribila ba o zaya ka wari kali waa. O sitira nyɛ zaɣ' dozim ka zuɣusaa maa zaɣ' piɛlli ni zaɣ' sabilinli gabi di puuni.

paɣasara nyɛla bin laɣim diɣi naɣchiinsi zaa sa be zaa nyɛla bin zaŋ bin yara cheeni nim vuli be zuɣu ti yɛ nyingokɔrisi pahi ka be zali tante ka di nye zaɣaʒee ka zaɣa sabila borinli ka tihi ni mori ko n giliba n ti pahi salo nima.

Paɣasara n nye bin wari be kali waa n nye bin bɔbbi bɔbsi be zuɣuri ni be zaa nyela bin ye liiga bɔɣu bihi ka ye nyingokɔrisi ka salo kɔn giliba yino nyela ŋun zaŋ gali sabinli pam o zuɣu ka zaŋ kiripu n kiripu o zabri maa.

Daabihi nyɛla ban be binwala kɔhibu shee. binwala kaman alaafee n-ti pahi leemu nyala din be dini paɣiso. ŋun zi di kpini gbuni ka zaŋ onuu npa onyala ŋun ye nyingo korigu ka bɔb bɔb zɛɛ ka o liiga kala nyɛ zaɣi nuɣuso.

Loori n-tam palli zuɣu chani ŋɔ. Loori maa kama nyɛla zaɣ' sabilinli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ' dozim. Dɔbaa ayi m-baɣi dundoli maa puuni. Zaɣ' kurili nti pahi zaɣ' bila. Tɔ zaɣ' kurili maa nyɛla ŋun kpa niŋkpar' sabilinli ka so jinjam sabilinli ka o niŋgbuŋgbaŋ nyɛ zaɣ' sabilinli.

Paɣi sara ni nachimbi nyɛla ban di naɣ' chinsi zaa sa, n niŋ suhupiɛli n wari kali waa, niribi asham n nyɛ ban be bɛ nyaaŋa n ŋmeri tinpana ŋɔ. n ti pahi dala nim ŋɔ, tiŋ gban shɛli zuɣu bɛ n. wari maa nyɛla zaɣi dozim ka bɛ zaŋ bɛ kali sitira zaŋ lɔ binyaaŋ, ka dikpuni shɛli gba ʒɛya. n nyɛ zaɣi sabinlli

Paɣa n ʒi duɣuli duu ŋɔ din dikpina nyɛ zaɣa piɛla paɣa maa ningbina kom nyɛla zaɣa tankpaɣu ka o situra nyɛ zaɣa dozim paɣa maa nyɛla ŋun za ŋmani zali o tooni ka cheriga be di puuni ka di tingbani kama nyɛ zaɣa tankpaɣu boɣati.

Dobba ayi n ʒia ŋɔ do'yino nyɛla ŋun niŋdi laɣari laɣari yihibu polo ŋun niŋdi laɣari laɣari yihibu ŋɔ nyɛla ŋun la ka dihi fooni ka gbibi laɣari o nuzaa yino ŋun bi yihiri laɣari ŋɔ nyɛla ŋun gba la ka ye sutura ka sutura maa nyɛ zaɣa dozim ka bomaboma gabi dipuuni.

Gbariti nyɛla ban be Gbariti loori nima ni ka bɛ zaa dihi naɣachiinsi zaɣa yinsi bɛ yela liiga piɛla ka zaŋ liiga sheŋa din nyɛ zaɣa dozim ka boma bo di puuni la n ye m pa di zuɣu ka paɣa nyɛ ŋun za tooni ka gbibi Anfooni ka sabbu sabi pa di zuɣu ka di kala nyɛ zaɣa piɛlli.

Gbansabla n nyɛ ban laɣim ʒɛya ŋɔ paɣaba ti pahi dobba nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu ka bɛ zaasa ye liiga sabila ka niriba ayɔbu nyɛ ban ʒɛ zuɣusaa ka diriba alizama dikpin sheli gbini bɛni ʒɛya maa kala nyela zaɣa tampilim kala ka telivisa nima ayi tili dizuɣu

Doo n ʒɛya la ŋun kama nyɛ zaɣa sabinli ʒɛya lihiri anfooni nima ban gba kama nyɛ zaɣa sabla ka bɛ ye suturi piɛla ka yiya ni tihi kongili ba doo ŋun ʒɛya yuuni anfooni ŋɔ nyɛla ŋun ye suturi sabinli ka kpa ninkpariti sabinli.

Salo ti pahi loori ni yiya waɣala nyɛ din ʒɛya ŋɔ loori nima maa pam nyɛla taɣasi nima ka yino nyɛ boosu waɣala la ka bɛ sa takawiya nima gili luɣuli kam paɣaba ti pahi Dabba nyɛla ban be daa ŋɔ puuni n niŋdi bɛ daabilim.

Paɣasara ti pahi nachimba niŋ suhupiɛlli dihi nachinsi zaaha wari kali waa Paɣasara ayi n nyɛ ban pahi Nachimbihi ashem ŋɔ zuɣu ka bɛ wari waa Paɣasara ayi nyɛla ban pili ŋmambuɣu bihi bɛ zuɣuri ni ka ye nyingolisi ka bidibisi maa gba ye nyingo kolisi ka bɛ ningbinkama nyɛ zaɣa piɛla.

Paɣaba ti tabili dɔbba kɔm zuɣu ŋɔ ka tihi nyɛ din ko n giliba loori zaɣi sabinli ti pahi zaɣi piɛlli n ʒɛya ŋɔ paɣa nyɛ ŋun ʒi dari n ʒɛya ŋɔ ka o liiga kala nye zaɣi nusi ka ningbun kɔm nyɛ zaɣi sabinli.

Paɣiba ayi n-nyɛ ban ye kali nɛma n-wari kali waa. Tiŋgbani shɛli zuɣu bɛ ni wari maa kama nyɛla zaɣ' vakahili. Do' yino n-ʒi bɛ nyaaŋga ŋmari ba fotonima. Paɣiba ayi maa nyɛla ban di nachiinsi zaaha n-ye nyiŋgokɔrisi nti pahi bansi.

Salo nyɛla ban kalinli galisi n ʒɛya ka be pam ye sitiri piɛlla n ti pahi paɣaba ka paɣaba shaba nye bin ye nyingokɔri piɛlla ni zaɣa vakaha doo ŋun ʒɛ tooni ŋɔ nyɛla ŋun gbubi luɣuluɣu zaɣi vakahili ka dɔɣu tɔm bɛ o nuuni.

Kabonnaa nye ŋun ʒiya diɣi naɣichiinsi vɛyelinga ka cheeni nim ni baŋsi dee o ningbuno zaa ha do ninkurugu n nyɛ ŋun ʒɛ o nyaanga ka o ʒɛ o nyaanga ka kpa ninkpara ŋɔ doo lan ʒi o nyaanga ka gbubi zuya ka di binchariti maa nye zaɣi ʒee sheŋa jangbuni kala sheŋa zaɣi nusu.

Duu din dihi nachiinsi n ʒɛya ŋɔ ka baanjiri shɛli bi ni boondi filash la bɛ dinni ka bolfu nyɛ din bɛ dinni n ti pahi faan ka di dikpuni nyɛ dikpuni piɛlli ka shɛli ŋmaa niŋ zaɣ sabinli

Doo n nyɛ ŋun bari chɛchɛ ŋɔ ka lo kpaale nima ka di waɣa gari o ni tam chɛchɛ ŋɔ zuɣu ŋɔ yili din nyɛ zaɣa piɛlli ʒe o nyaanga ka bɛ zaŋ dariga n tilili tingbani shɛli zuɣu o ni bari chɛchɛ maa nyɛla tingbani zaɣa tankpaɣu kala do'so ŋun bari chɛchɛ ŋɔ ningbiŋ kam nyɛla zaɣa sabinli.

Naɣachimba ti pahi paɣasara nyɛla bin laɣim wari kali waa gbanʒiɛhi n nyɛ ŋun gbubi fooni n ŋmaariba anfooni nima ŋun gbubi fooni ŋmaariba ka nyɛ gbanpiɛlli ŋɔ nyɛla ŋun yɛ sitira din nyɛ zaɣa sabinli ka so jinjam din nyɛ zaɣa tampilim kala ka bi ʒi dikpuni piɛlli gbuni.

Garo garo ka bin piɛlli pilli difiɛya di ba ata n pa di zuɣu di ba ayi nyɛla zaɣa vakahili ka zaɣa yini nyɛ zaɣa tankpaɣu ka bin vakahili pa goro maa zuɣu duu maa ni ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka diɣi zaya diɣi sabinli.

Silmiinsi nyɛla bin bɛ bati bati ni chana silmiin dabba ayi nyɛla bin gbubi yino ŋun nyɛ sarati ka bi zaŋ tanpiɛlli vuli o gbali ka o nyɛ ŋun so jinjam sabinli ka yɛ liiga din nyɛ leemu kala la tingban sheli zuɣu bin chani ŋɔ nyɛla zaɣa tankpaɣu.

Paɣasara ti pahi nachimba n nye bin ʒi kɔm ni ŋɔ ka kɔm nyɛ din yiri zuɣusaa na ka dinkpun sheŋa ŋmai niŋ zaɣi vakahili paɣaba maa zaa nyɛla ban so jinjama ka yino waligi ye liiga waɣinli ka di liiga bɔɣa bihi ka nye zaɣi piɛlli.

Silimiinsi nyɛla bin bɛ bati bati ni n chana silmiin dabba ayi nyɛla ban gbubi yino ŋun nyɛ sarati ka bi zaŋ tanpiɛlli vuli o gbali ka o nyɛ ŋun so jinjam sabinli ka yɛ liiga din nyɛ leemu kala la tingbani sheli zuɣu bi ni chani ŋɔ nyɛla zaɣa tankpaɣu

Garo garo ka bin piɛlli pilli difiɛya di baa ata n pa di zuɣu di baa ayi nyɛla zaɣa vakahili ka zaɣa yini nyɛ zaɣa tankpaɣu ka bin vakahili pa garo maa zuɣu duu maa ni ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka diɣi zaya diɣi sabinli.

Naɣchimba n nye bin laɣim ʒi teeku nolini ŋɔ n zali timpana ti pahi dawule ni chichaɣisa nyɛla din chaɣisira ka be ningbun kɔm nye zaɣi sabila ka be niŋ be zabiri zaɣi chaba chaba ka yino di naɣchiinsi ka o bɛhigu ŋmani paɣa.

Yili n diɣi naɣachiinsi ʒɛya ŋɔ duu maa dikpuni kala nyɛla zaɣa tamplim kala ka bi zali tihi din ŋmani filaawaas la duu maa puuni ka di kama nyɛ zaɣa vakaha ka kuɣu ti pahi dufiɛya nyɛ din bɛ duu maa ni ka teebuli nyɛ din ʒɛya ti pahi luɣuluɣu zaɣa piɛlli.